Ombaanga yavenduka, oyili tayi tseyithile aakwashigwana kutya, momwedhi gwa Desemba, kehe ngoka toka landa iinima mositola tolongitha okakalata koye koVisa, oto kiisindanena oshimaliwa shoye shoondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali.

Ombaanga yotango yopashigwana tayi ka kwashilipaleka kuudhano woomeme ano lyokoompadhi lyoomeme. Omasiku omulongo naheyali gaJanuali omumvo omayovi gaali nomilongombali nahamano.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu oku patulula okakalata koye nombaanga ndjika e to kala to tulako wala oshimaliwa nokakalata hano otakayi lela uule wethimbo ele, ano talelapo oshitayi shili popepi nangwee kuuyelele wa gwedhwapo.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya otovulu okwiisindanena okakalata kamwe komukalata omulongonantano gokunwitha omahooli. Aasindani aanelago otaya ka tseyithwa momasiku omulongo gaJanuali omumvo omayovi gaali nomilongombali nane.

Omiti odhili dhasimana elela. Onkene aakwashigwana otaya kunkililwa opo ya hulithe po etetopo lyomiti. Naangoka toka adhika totete po omuti waahena omukanda gwasha otoka katukilwa onkatuelela. Oshoka oto vulu wo okuhonga oshipundi moshiti.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aasindani mbaka yokoshiwike mboka oyo Andreas Benson na Mesias Angala mboka yeli yiivenena oshimaliwa N$ 500 kongodhi.

Owe shi tseya tu una to longitha ombaanga yaVenduka, oto vulu okwii sindanena oshimaliwa shoodola dhaNamibia eyovi lyofuto yosikola yokaana koye, ano shono wuna oku ninga talele po oshitayi shombaanga yaVenduka shoka shili popepi nangweye nenge wuya dhengele nena ku yelele wa gwe dhwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili hayi yambidhidha omaudhano ga yoolokathana moka mwakwatelwa etanga lyokoompadhi, uudhano wokumatuka, uudhano woombasikela nayilwe ishewe. Ohali yambidhidha niimaliwa koomuma, niizalomwa nenge nakehe shoka.

Iimaliwa yoku Europa oyili yayoolokathana moko muna ooEuro omathele gaali, ethele nosho woo iikwawo oyindji. Iimaliwa mbika oto yi dhimbulula komalwaala gawo nosho woo koonomola dhoka dhanyolwa kombanda yoshimaliwa.

Ombaanga yo pomuthika gopombanda otayi ka kala momayulukilo giipindi gaNgwediva. Ano talela po okatala kawo nena wukiimonene omauyelele agehe ngoka wa pumbwa. Ano endelela ke yatalele po nena.

Iimaliwa oyili ya simana lela oshoka ito vulu okuya komeho ngele kunasha oshimaliwa. Aantu ohaya longitha oshimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe, osha pumbwa woo okulongithwa momukalo guli nawa opo kaashipwepo.

Ope na oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya ningwa miipa ngaashi oongaku, omapaya noshowo oondjato. Ngele owa hala oshinima sha ningwa moshipa talela po oositola dhawo nena.

Owatseya tuuu? Oositola dhoka hadhi landitha iinima yongushu ngaashi iipundi niitaafula oto vulu oku kutha kehe shoka wa hala komukuli, ano shoka wuna oku ninga oto faalele owala ombapila ya za kombaanga neembapila dhilwe dha gwedhwapo tokala to nanwa kehe komwedhi, ano talelapo oositola dhayo nena.

Ombaanga YaNEDBANK, oyili hayi kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana. Moka hayi kwashilipaleke wo nomaudhano gokuhinga uuthanguthangu. Moka tayi vulu okukwathela wo noshimaliwa koomuma, nenge iizalomwa, noshowo uuthanguthangu.

Uuna toka longitha okakalata koye kombaanga yo Nedbank, okufuta iinima yoye mositola, otokii sindanena oshimaliwa shoondola dhaNamibia, omayovi gatano. Ethigathano ndika otali tameke momwedhi gwaJuli sigo omuKotomba, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Egumbo kehe olya pumbwa okukala li na ondunda yokukuutumba . Ohamu kala nee mu na iipundi mbyoka yoshinanena, ano yomatyofa opo aantu ya vule okukuutumba ,e taya hungile yo taya kundathana iikundathanwa ya pamba onkalamwenyo.

Egumbo kehe olya pumbwa li na okukala ondunda yokulila moka hamu kala nee mu na iipundi niitafula moka aantu haya kuutumba e taya li uulalelo wawo nenge kehe shoka, e taya nu ngele oye na sha shokunwa.

Ombanga ya Netbank otayi kakala yina ethigathano loku teleka onyama momumvo 2024.Ano nge owuli wa pyokoka oku teleka onyama inda wukakuthe ombinga ano kishangithe nena.

Egumbo kehe olya pumbwa kukala lina ondunda yokukuutumba, moka aantu haya kuutumba etaya kundathana iikundathanwa yapamba onkalamwenyo. Mondunda mono ohamu tulwa nee iipundi oshowo o radio yomuzizimba moka aantu taya kuutumba etaa tala oradio yomuzizimba.

Moshilongo otu na mo omahala ogendji ngoka haga landitha iihape ya yela naw, ngaashi omayapula, omalemune niikwawo oyindji. Uuna wa hala iihape ya yela nawa, talela po limwe lyomomahala gomangeshefelo, opo wu ki imonene iihape yoye.

Ombaanga yaVenduka otayi ka kala momaulukilo giipundi yaNgwediva ano kehe kepulo lyoye wa hala okupula , talela po okatala kayo nena opo wu kiimonene uuyelele auhe wiihwa po.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yayo ya yooloka, niimaliwa mbika ohoyi dhimbululile ko mathano ngoka geliko, komalwaala oshowo koonomola ndhoka dhanyolwa ko. Iimaliwa ohayi nyolwa kombanda kutya oyaza koshilongo shinipo.

Ou li omunafaalama ndele ou li to nyengwa nenge ou li omukwashigwana wa hala okutameka ongeshefa yuunafaalama, ndele oto nyengwa? Owe shi tseya tuu kutya ombaanga yoNedBank ohayi vulu okugandja omukuli?

Iinima mositola oyi li ya pakelwa nawa moolaka, opo shi ninge oshipu kaalandi uuna taya hogolola iinima yawo mbyoka ya hala, na kehe ositola konyala oyi na uumbamba mboka hawu longithwa kaalandi okutula mo iinima yawo mbyoka ya landa.

Ombaanga yomuthika gopashinanena oyi li hayi kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana, moka yi li tayi kwashilipaleke wo omaudhano gokumatuka, gaantu mboka taa lumbu nuulema. Shika osha ningwa nelalakano opo aantu mboka ye na uulema kaa ya kale ye li konima, oshike nayo ya mone kutya oye li ya simanekwa.

Embugalo lyomiti olyili lyiindjipala uunene molwaashoka aakwashigwana oyeli taa tete po omiti yaana uuthemba nando epangelo lyili tali londodha aantu opo yahulithe po okuteta omiti oshoka omiti odhili dha simana uunene molwaashoka omuntu otavulu okuhonga mo oshipundi nenge oshitaafula.

Aantu mopaife oye na uunongo. Moka aantu taya vulu nokuli oku eta po iipundi mbyoka yomatyofa oshowo iitaafula mbyoka ya ningwa moshiti nenge oshitaafula shokutenteka otiivii, opo yi imonene oshimaliwa.

Ombaanga yotango yo pashigwana otayi tseythile aakwashigwana kutya oyili yina ofanditha, moka okashina koku teleka hono ko pashinanena kena paife owala oondola dha Namibia eyovi nomathele gahetatu omilongo omugoyi nomugoyi. Ano ya talelapo nena.

Aakwashigwana onkene natango taya londodhwa opo ya hupithe po e tete po lyomiti, oshoka omiti odhili dhasimana lela, naangoka toka a dhikwa to tete po omiti waana omukanda gwa sha oto katukilwa onkatu lela, oshoka oto vulu oku honga iipundi nenge iitaafula moshiti.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yaasho ya yoloka kwaambi yiilongo iikwawo, niimaliwa mbika oto yi yoolola ngele watala kethano ndyoka lyathaanekwa kombanda yiimaliwa ndjoka nenge kwaashoka shanyolwako kombanda, oshoka kombanda yoshimaliwa kehe oha kunyolwa kutya oshaza koshilongo shini.

Uuna toka longitha okakalata koye kombaanga ndjoka yoNedbank okulanda iinima yoye mositola yedhina Avo oto ka kuthilwa ko oopelesenda omilongo ntano ku kehe shoka to ka landa, ano ya talelapo nena nenge wuya dhengele koonomola yongodhi yawo ye kupe uuyelele wa gwe dhwapo.

Konyala kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka kiilongo iikwawo, nokoshilongo sha India okuna shoondola ntano shoka toshi dhimbulula nee kolwaala lwasho, kethano ndoka lya nyolwa ko, oshowo kiitya mbyoka ya nyolwa ko kutya oshilongo shino osha za koIndia.

Ngele oto longitha iinima ya nika oombanga ngaashi nande okuli to futusha to longitha ombanga yoye maala omuntu ngoka to ningi naye ongeshefa ota kala teku kondjitha opo wufute sha yela kutya omuntu ngono okwa ,oshoka ombanga yoyene ihayi endeleleke omuntu.

Ombaanga yavenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya momwedhi gwaDesemba kutya kehe ngoka tokalanda too longitha okakalata kombaanga ndjika oto kiisindanena oshimaliwa shoodola dhaNamibia omayovi omilongo mbali kokakalata koye koVisa.

Ombaanga ya venduka oyili tayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu oku shendja uuyelele kombinga yo mbaanga yoye moka mwa kwa telwa edhina lyoye, onomola yongodhi, esiku lye valo lyoye, na yilwe ishewe. Tolongitha owala ongodhi yoye yo peke.

Aantu payife oyena uunongo moka haya vulu no ku eta po iipundi yoomatyofa yeyi ninga owala koonyala dhawo, oshoka ngele owuli owala megumbo wa tegelela epangelo lyikupe iimaliwa otosi owala koluhepo, ashike ngele owaya ndele tokambadhala totvulu oku imonena oshimaliwa shoye.

Kuna okakalata kombaanga yaWindhoek, ombaanga yaWindhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya ohovulu okutula ko oshimaliwa shathika N$5000 kombaanga yoye toshiningi owala pondje pomashina ngoka go pondje.

Ombaanga yaNedbank onkene nga natango tayi kunkilile aakwashigwana una taye kiiyadha yeli momangeshefelo moka tashi kapula wukwashilipaleke kutya omuntu nguka "ee" okwafuta shili oshimaliwa shika, oshoka oombapila dhimwe kadhi shi dho shili onkene aantu naya kale ya kotoka.

Iimaliwa oyili ya simana lela, nongele kuna oshimaliwa, itovulu okuningasha monkalamwenyo. Aantu onkene yeyapo nonkambadhala opo yavule kwiimonena oshimaliwa. Aantu ohaya longitha ne oshimaliwa, okulanda oompumbwe kehe.

Ombanga ya venduka ota yi tseyithile aakwashigwana kutya kehe ngoka toka landa iinima ya kosha oondola dha Namibia omayovi ga hetatu nethele limwe, to longitha oka kalata koye ko Visa oto ka kuthilwako oopelesenda omilongo mbali uuna to pewa oshimaliwa peke.

Otuna omahala goma ngeshethelo ogendji, mpoka tuna omahala ga tungwa ano etungo enene moka muna oostola dhomaludhi ga yolokathana ngashi oostola dhiikulya, oostola hadhi landithwa omiti nenge oostola dhiikutu. Aakwashigwana ohaya yi ne taya ka konga iipumbiwa yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyithile aalongithi ayehe yombaanga kutya, uuna tokalanda sha mositola tolongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, itoka futa nande osha, ashike oshali shamuhongi.

Iinima moositola oyili ya pakelwa nawa moolaka, melandulathano opo shi ninge oshipu kaalandi ya hogolole shaa shoka ya hala na opo ositola yi kale melandulathano eelela. Shika oshili sha simana eelela kehe ostola yi kale ya pakela iinima yawo nawa melandulathano.

Uuyuni paife owahuma , na uuna tokatula iimaliwa kokalata koye toyi meni lyombaanga aantu ohaya kuthako nee iimaliwa yoye eta yeyi tula kokashina hoka taka yalula kutya iimaliwa ingapi shoka shili omukalo omupupuuka lela

Iinima moositola oyili lela ya pakelwa melandulathano moolaka, opo shininge oshipu komulandithi oshowo kaalandi okuhogolola shoka taa landa. Aalandi ohaa pula nduno aantu mboka yeli pomashina ya hala, etaya kwathelwa.

Ombaanga yavenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya nomesiku ndyoka lyohole ngele itovulu oku landela omuholike goye oongala tovulu okumutumina oshimaliwa kongodhi shoka shili omukalo omupuupuka notagu endelele.

Uuna aataleli po taye ya meni lyoshilongo ohaya shendje iimaliwa yo kondje yoshilongo hoka ya za, opo ye yi tule moondola dhaNamibia. Shika osha nigwa kutya iimaliwa yokoshilongo shimwe itayi vulu okulonga moshilongo shimwe ishewe.

Aakwashigwana onkene ngaa taya kunkililwa, opo ya hulitha po etetepo lyomiti, oshoka omiti odha simana lela. Naangoka to ka adhika to tete omiti waa he na ombaapila ya sha oto katukilwa onkatu, oshoka oto vulu okuhonga oshipundi moshiti.

Ombaanga yaNedbank oyili tayi ithana aakwashigwana ayehe mboka yahala okukamatuka ookilometa dhili 10, naangoka ahala okukutha ombinga otafuta nee N$350.

Ombanga yotango yopashigwana onkee ngaa tayi nkunkilile aakwashigwana opo ya pungule oshimaliwa shawo uuna taye kiiyadha ye na oompumbwe dheendelela tadhi pumbwa oshimaliwa oshi li sha simana lela okupungula oshimaliwa.

Ehangano ndyoka hali landitha oohauto lyedhina Iindongo Toyota otali kakala momuthiya okuza momasiku lyotango sigo gaali gaJuuni omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane okuza potundi ontimugoyi yongula sigo opo mbali yomutenya.

Iimaliwa oku ziilila koshilongo shaGhana, oyili pa maludhi ga yooloka thana, niimaliwa mbika otoyi dhimbulula nee ko.a lwaala gayo, ko mathano ngoka ga nyolwako, oshowo koonomala dhoka dha nyolwako kombanda moka tu namo ngaashi oodola 5.

Iimaliwa yokoshilongo shaCongo oyi li pomaludhi ga yooloka moka tuna mo iimaliwa yomafo ngaashi oondola omayovi omulongo oshowo oondola omayovi omulongo mbali. Iimaliwa mbika otoyi yolola nee komalwaala gawo, koonomola ndhoka dha nyolwa ko oshowo komathano ngoka ga nyolwa ko kombanda yiimaliwa.

Ombaanga yoNedbank nomesiku lyohole otayi tseyithile aakwashigwana kutya nonando omuholike goye okuli kokule shi thiike peni, oto vulu okumu tumina oshimaliwa kongodhi. Ano ya talela po nena nenge dhenga ongodhi nena kuuyelele awuhe wi ihwapo.

Ombanga yaVenduka oyili hayi kwathele omahangano ga yookathana moka mwa kwatelwa wo noosikola moka tayi vulu okukwathelwa noshimaliwa koomuma nenge niipumbiwa mbyoka ya pumbiwa ngaashi omatete guunona gokulya nayilwe ishewe.

Desemba olyo ethimbo lyomatango omanene nookalyamupombo ohaya kala yi ipyakidhila lela, onkene ombaanga yaVenduka otayi kunkilile aakwashigwana kaya gandje oonomola dhuukalata wawo nenge ya gandje uuyelele kombinga yoombaanga dhawo

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya, otayi ka kala nuudhano wokumatuka. Naangoka wa hala oku kutha ombinga, oto ka futa oN$350. Ya dhengela nena.

Oositola ndhoka hadhi landitha iinima yopashinanena ngaashi omatyofa, iipundi nayilwe ishewe, oto vulu okukalanda kehe shoka wahala komukuli. Ano shoka wuna okuninga faalela owala ombapila yaza kombaanga oshowoo oonomola dhaantu mboka taya vulu okudhengelwa.

Ombaanga ya Venduka oyi li tayi ka kala nomaudhano go ku yoga ngoka taga ka tameka momasiku gane, sigo momasiku ga heyali ga Apilili omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane. Moka pale ko ku yoga ka Namibia.

Aakwashigwana onkene ngaa taya kunkililwa kaya ha tete po omiti, oshoka omiti odha simana lela naangoka toka adhika to tete po omiti kuu na omukanda gwa sha oto katukilwa onkatu. Oto vulu okuhonga okatemba kokuiyogela koonyala moshiti.

Uuna omulandi a hogolola iinima ye mbyoka a hala mositola oha gandja nduno oshimaliwa komulandithi gomositola, ye omulandithi ta kutha mo nduno oshimaliwa shoka sha gwana iinima mbyoka ya kuthwa mositola e ta gandja oshendja yaantu yomulandi.

Konyala kehe ositola oyi na uumbaba mboka aalandi haya longitha okutula mo iinima yawo mbyoka ya landa. Shika oshi li omukalo omupuupuka lela, niinima moositola ohayi kala mo nee ya tulwa nawa moolaka, opo shi ninge oshipu kaalandi uuna taya kongo iinima yawo mbyoka ya hala.

Otuna iimaliwa yokoeuropa ya yoolokathana moka tuna mo oondola omilongo ntano. Iimaliwa mbika oto yi dhimbulula nee komalwaala gayo, komathano ngoka ga nyolwa ko kombanda oshowo koonomola ndhoka dhili kombanda.

Una aatalelipo taye ya moshilongo kehe ohaya shendje iimaliwa yawo mbyoka yaza nayo koshilongo hoka taya zi opo ya pewe iimaliwa yomoshilongo moka yo ya vule oku keyi longitha, oshoka ito vulu oku longitha iimaliwa yaza koshilongo shimwe moshilongo kashishi shamoka.

Ombanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu oku isindanena okakalata koye komapungulilo ka kosha oondola dhaNamibia eyovi, shoka wuna okuninga ya dhengela nena kuuyelele awuhe wiihwapo.

Owu li omulongwa okuza koshiputudhilo shaNust nenge shaUnam? Oombaanga yotango yopashigwana otayi ka kala koshiputudhilo shaUnam mOvenduka okuza momasiku gatatu sigo gane gaMaalitsa, notayi ka kala wo koshiputudhilo shaNust okuza momasiku gatano sigo gahamano gaMaalitsa okuza potundi ontimulongo nontiyali sigo one yokomatango, ano ya talela po nena.

Omiti odhili dha simana onkene aantu otaya londodhwa kaya tetepo omiti oshoka otovulu okuhonga okatemba koku yogela iikaha moshiti ano naangoka toka adhika to tetepo omiti kuna omikanda gwasha oto kakatikilwa onkantu lela

Uuna tolongitha ombaanga ya Windhoek oto vulu okwiisindanena oondola dhaNamibia eyovi kofuto yosikola yokanona koye. Shoka wuna okuninga okuninga omakwatathano nayo opo wuvule okumona uuyelele.

Ou li omunangeshefa gopombanda, gopokati nenge omushona na ou li to nyengwa okukwatela po ongeshefa yoye? Ehangano lyombaanga yotango yopashigwana otali kwathele aanangeshefa ayehe mboka taa nyengwa, ano ya dhengela nena.

Otuna iimaliwa yayoolokathana, moka tuna mo iimaliwa yomafo oshowoo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhomesiku kehe .

Omiti odha simana noonkondo, onkene aakwashigwana otaya londodhwa, opo kaaya tete po omiti yaa he na omukanda gwasha naangoka to ka adhika to tete po omiti kuu na omukanda oto katukilwa onkatu. Oto vulu okuhonga oshipundi moshiti.

Oombaanga yaVenduka oyali yina ethigathano moka aahikingalo kwali yapewa ompito yahike okangalo taka popi kombinga yoombanga ndjika. Moka omuveni gotango ali avena oshimaliwa shoodola N$70 000, omuveni omutiyali avena oshimaliwa shoodola N$ 50 000 oshowo omuveni omutitatu avena oshimaliwa shoodola N$ 30 000.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ka kala yina okatala momaulukilo giipindi mongwendiva. Ano kehe epulo nenge nuuyelele wa pumbwa kombinga yombaanga ndjika talelapo okatala kawo nena.

Ombanga yaVenduka oyi li tayi tseyithile aakwashigwana kutya kehe ngoka toka landa olusheno nenge oshimaliwa shokongodhi kuza momasiku ga tatu sigo omasiku omilongo mbali nahetatu omumvo 2025 otokiisindanena oshimaliwa shoondola eyovi kongodhi yoye.

Ombaanga yaNedbank oyili hayi yambidhidha omahangano gayoolokathana koombinga noombinga. Moka tayi vulu okuyambidhidha noshimaliwa koomuma nenge oniilongitho mbyoka yapumbwa okulongithwa mehangano ndyoka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka, niimaliwa mbika otoyi dhimbulula nee kutya oyaza koshilongo shini, totala kethano ndyoka lya nyolwako, kolwaala, noshowo kiitya mbyoka ya nyolwako. Oshoka kombanda yoshimaliwa kehe okwa nyolwa kutya oshimaliwa shino osha za kiilongo yini.

Otuna iimaliwa yokuEuropa ya yoolokothana mokatuna mo oondola ethele, oondola omilongo ntano oshowo oondola omulogo mbali. Iimaliwa mbika otoyi dhimbulula komalwalwa gawo noshowo koonomola ndhoka dha nyolwako.

Omiti odhili dha simana lela onkene aakwashigwana otaya kunkililwa opo ya hulithepo etetepo lyomiti naangoka toka adhika totete po omiti kunasha omukanda gwasha oto ka katukilwa onkatu lela oshoka oto vulu oku honga okatemba ko kwiiyogela koonyala moshiti.

Ombaanga ya Windhoek oyili tayi tseyithile kutya nesiku lyoomeme otali kakala lina okakalata kongushu yoondola dhaNamibia eyovi limwe taka venwa. Anoshika wuna okuninga yadhengela nena opo wumone uuyelele wiihwapo.

Omiti odhili dha simana elela, aakwashigwa onkene ngaa taa kunkililwa ya hulithepo etetepo lyomiti shoka oto vulu okuhonga oolaka moka to vulu okutentekapo iimeno megumbo opo megumbo lyoye mu kale mwa opala nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li hayi kwashilipaleke omaudhano ga yooloka moka tayi kwashilipaleke etanga lyokoompadhi lyoomeme omasiku 17 Januali 2026.

Oweshi tseya tuu kutya uuna to longitha ombaanga ya Venduka oto vulu oku tuminwa oshimaliwa okuza kongodhi yoye okuya kongodhi onkwawo ano wallet ko wallet onkwawo. Shoka wuna oku ninga oto ningi owala okanyothi yimwe, ne, nola ,okanyothi, mbali ,omugoyi, ntano noka hasha opo wu vule oku tuma oshimaliwa.

Ombaanga yaWindhoek oyi li ha yi yambidhidha omahangano ga yoolokathana noshimaliwa koomuma, noyi li ya li ya yambidhidha ehangano ndjoka ha li hunganeke uudhano moNamibia, noshimaliwa N$400 000.

Otu na iimaliwa pamaludhi gaali. Moka tu na mo iimaliwa yomafo, osho wo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka aantu ohaa longitha iimaliwa, oku landa oompumbwe dhawo dhomesiku kehe.

Ombaanga yomuthika gopombanda otayi tseyithile aakwashigwana kutya, kehe ngoka to ka patulula okakalata komukuli, nombaanga yomuthika gopombanda, oto ka isindanena oshihauto sho Toyota sho mbaki.

Aantu oyena uunongo wa yoolokathana moka omuntu ta vulu okweeta po oshitaafula moshiti e teshi tula omagulu giitenda ano ega fikila ko. Onkene aakwashigwana taa kunkililwa opo yaa ha tete po omiti oshoka omiti odhili dha simana lela.

Uuna aantu tayayi kiilongo yilwe ohaya shendje iimaliwa yawo mbyoka yaza nayo koshilongo shawo opo yapewe iimaliwa yomoshilongo moka oshoka itovulu oku longitha iimaliwa yaza koshilongo shimwe shi ili.

Ombaanga yomuthika gopombanda otayi ka kala yili momawulikilo giipindi gaNgwediva moka tayi kagandja uuyelele auhe wapumbwa kombinga yombaanga ndjika. Ano yatalelapo nena mendiki lyomangeshefelo gaNgwediva.

Iinima moositola oyi li ya pakelwa nawa moolaka, ya pakelwa sha ikwatelela kutya ohayi longithwa shike. Shika otashi ningile aalandi oshipu opo ya vule oku hogolola shoka ya hala, ohoka uuna iinima ya pakelwa nawa, otashi kala oshipu oku konga shoka wa hala.

Ombaanga yaNed Bank ota yi kwa shilipaleke oshinyangadhalwa shono sho ku teleka onyama, aantu otaya ithanwa opo ye ye yakuthe ombinga moshinyangadhalwa sho munvo omayovi gaali nomilongo mbali nane taya othanwa opo ye ye yakuthe ombinga methigathano ndika

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okusindana ondola dhaNamibia omayovi gaali kongodhi ano shoka wuna okuninga talelapo oshitayi mbanga shaVenduka shili popepi nangweye nenge yadhengela nena kuyelele awuhe wihwapo.

Ombaanga yomuthika gopombanda otayi kakala mehala lyomangeshefelo goWenhill mOvenduka okuza potundi ontimulongo sigo opotundi ontimugoyi. Omasiku omilongo mbali gaJuni omumvo omayovi gaali nomilongobali nantano, molyomakaya.

Ombaanga yaNedbank oyi li hayi kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana moka yi li ya kwashilipaleka uudhano wokuyoga moka omusindani gotango ta ka pewa 00N$ 7000 nomusindani omutiyali ta ka pewa ooN$ 3500 nomusindani omutitatu ngoka ta ka pewa ooN$ 1800.

Egumbo kehe olina okukala lina ondunda yoku kuutumba mondunda moka aantu haya kuutumba nee etaya kundathana iikundathanwa ya pamba onkalamwenyo. Mondunda mono ohamu kala nee muna o Radio yomuzizimba oshowo oshitafula mpola pya tentekwa o radio yomuzizimba ,niipundi, niitafula yoku kuutumba.

Ombaanga ya NedBank otayi tseyithile aanasikola kutya otayi ka kala ya kuthila ko aanasikola mboka taya ka patulula okakalata nombaanga ndjika. Shoka wuna okukala wuna, kala wuna omukanda ngoka tagu ulike kutya ngoye omunasikola, ye natango omunasikola na kale ena oomvula okuza pomulongo nahetatu sigo omilongo mbali nahamano.

Uuna to longitha ombaanga Yotango Yopashigwana kapena ongamba kutya oto vulu owala okutsilika omwaalu gwiimaliwa yithike mpa, aawe kapena sha nande engambeko lyasha. Ano inda wuka patulule okakalata koye nena nombaanga Yotango Yopashigwana.

Uuna tolanda iinima yoye mostola, tolongitha okakalata kombaanga yotango yopashigwana, oho vulu okwiivenena. Ethigathano ndino otali tameke momasiku gotango ga Auguste, sigo omasiku omilongo ndatu ga Novemba, omumvo omavi gaali nomilongo mbali nane.

Ombanga ya venduka otayi ka kala yina etopitho lyo shampaniya, tali ka tameka momasiku omugoyi sigo omasiku omulongo ga Maalitsa, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane, kehala ndyoka halii thanwa Windhoek Gymnasium.

Ombaanga ndjoka yedhina Ned bank ohayi kwashilipaleke omaudhano gi ili nogi ili moka mwa kwatelwa wo omaudhano gokushinga oombasikela, ombaanga yo yene oha yi gandja oshimaliwa koomuma opo mboka ya sindana ya pewe oshimaliwa sha wo koomuma.

Ombaanga ndjoka yavenduka, otayi tseyithile ayehe mboka haya longitha ombaanga ndjino kutya, otayi kakala mondoolopa yinamo okatala, onkene kehe ngoka wuna uuyele wapumbwa shinasha nombaanga ndjino, oto tseyithilwa opo wuye, ngwee wukamone uuyelele mboka wapumbwa.

Ombaanga yo Netbank otayi tseyithile aakashigwana kutya momasiku omilongo mbali nambali sigo momasiku omilongo ndatu gaSeptemba omumvo omayovi gaali nomimbali nandatu oopelesenda nola oshikwanu ntano otadhi ka kala dhazako komahauto gatata gahogololwa.

Epangelo onkene natango tali londodha aakwashigwana yahulithepo etetepo lyomiti, omiti odhili dhasimana lela oshoka oto vulu okuhonga iinima oyindji moshiti moka mwakwatelwa oshipundi

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okuhonga iitaafula niipundi moshiti? Onkene osha simana okukaleka po omiti, ano twaahatete po omiti.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi yambidhidha omahangano ga yoolokathana, noshimaliwa koomuma. Nomomayovi gaali nomilongo mbali nane, ombaanga yotango yopashigwana, oya gandja oondola omayovi ethele, kehangano ndjoka hali ithanwa ehangano lyuundjolowele moNamibia.

Sha simana opo kehe ehala lyoku lila li kale iipundi niitafuula moka aantu taya vulu oku kuutumba e taya li e taya mu, oshoka pashiwambo otakuti: omuntu ihali othika ye omuntu ihali ta ende.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu oku isindanena ongodhi yoye yopeke okuziilila kombaanga yotango yopashigwana? Selma Petrus oku li oye omunelago ngoka a sindana ongodhi yopeke yoIPhone 16 Pro, ano nangoye oto vulu okusindana.

Oweshi tseya tuu kutya otovulu okwiisindanena ongodhi yoye yopeke? Selma Petrus okuli gumwe gomwaamboka yavena ongodhi yopeke yo Iphone 16 Pro.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili ya yambidhidha ehangano lyuundjolowele lyaNamibia noondola omayovi geli ethele, shike opo aanamibia ayehe ya mone omayakulo ge li nawa.

Iimaliwa mbyoka ya Europa oyi li pamaludhi gayooloka moka tu na mo oondola omilongo ntano, tuna mo oondola ethele, tuna mo oondola omilongombali oshowo oondola omilongo ndatu, niimaliwa mbika ohoyi dhimbulula koonomola dhoka dha shangwa ko oshowo komalwaala giimaliwa mbika.

Ombaanga yoNEDBANK oyi li hayi kwathele omahangano ga yoolokathana noya kwathela ehangano lyoAVO nongushu yoshimaliwa shoondola ethele limwe nomilongo ntano.

Otuna omahala ogendji moshilongo ngoka haga landitha iikukya yopashinanena. Uuna wahala iikulya oho yi nee eto kuutumba eto kwathelwa, nuuna wapewa iikulya yoye oho pewa nee ehogololo kutya oto vulu okulila mpano nenge oto tumbu iikulya wuye nayo kegumbo. Nuuna to lile mpono opuna oshi taafula niipundi yalongekidhwa nawa.

Ombaanga ndjoka yo Standard oyi li ha yi yambidhidha aantu kehe moka mwa kwatelwa ha yi yambidhidha woo iituthi yomaludhi ga yooloka . Ohayi yambidhidha woo aanasikola mboka ye li mompumbwe nokugandja omikuli kaanasikola mboka itaya vulu okufuta osikola.

Ombaanga yoFNB otayi tseyithile aakwaniimuna kutya, ohayi vulu oku kwashilipaleka iimuna yawo nomukuli uuna ya kana nenge uuna ya monithwa oshiponga.

Opena aantu mboka haya dhengele aantu kutya oya za kombaanga yaNEDBANK ihe ombaanga ndjika otayi tseyithile aalongithi ayehe kutya ya ha gandje nando oonomola dhawo nenge oonomola dhuu kalata wa wo komuntu kaye hemushi shaashika osha nika uulingilingi .

Oweshi tseya tuu kutya ositola yedhina Avo otayi adhikwa komalungula? Shoka wuna okuninga, konga owala edhina lyawo , eto adhako iinima yimwe yomwaa mbyoka haya landitha .

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Niimaliwa mbyoka oyina ongushu yiivule . Iimaliwa mbika ohayi dhimbululiwa koonomola ndhoka dha nyolwako, komalwaala nokomafano ngoka gathanekwako.

Uuna wa landa okapana oho vulu oku imonena oshimaliwa kongodhi yoye yopeke okuziilila kehangano lyoPaypluse. Ano shoka wuna oku ninga, ninga *140*6626# opo wiishangithe.

Ehangano lyomaudhano mo Namibia opamwe nombanga yo Ned Bank otayi ka kwashilipaleka omaudhano gokumatuka moka omusindani gotango tamono oondola omayovi ga heyali, naangoka ta keya omutiyali tapewa oondola omayovi gatatu nomathele gatano, naango ta keya omutitatu ta pewa oondola eyovi nomathele ga hetatu.

Owa pumbwa uuyelele kombaanga ndjoka yomuthika gopombanda ano yoStandard Bank? Ombaanga yomuthika gopombanda otayi ka kala momaulikilo giipindi gaNgwediva notayi kayamukula omapulo agehe ngoka taga ka pulwa. Uuna wuna epulo yatalelapo momaulikilo gaNgwediva.

Methano otamu monika etseyitho lyii yenditho iipe yo ngushu, oku ziilila kehangano lyo Novel motor. Ta li tseyitha kutya oto vulu oku landa ohauto nombaanga yoNedbank.

Ngoka toka hangwa to tete po omiti oto katukilwa onkatu yomeendelelo no toka pewa egeelo oshoka omiti odhili dha simana. Onkene otuna oku kalekapo omiti oshoka omiti ohadhi vulu oku ninga iipundi nenge iitaafula.

Okuziilila kombaanga yaVenduka otovulu okumona omukuli gwegumbo okuza poopelesenda omulongo nayimwe oshikwanu yimwe , mbali ,ntano sigo okoopelesenda omulongo nayimwe.

Ombaanga yoStandard otayi tseyithile aakwashigwana ayehe kutya, oho vulu oku landa egumbo nombaanga ndjika, ano tofutu owala eendola dhaNamibia omayovi omathele ga ne, ano ka patulule okakalata koye nombaanga yoStandard.

Megumbo kehe omu na ondunda yoku kuutumba moka aantu haya kuutumba e ta ya hungile, mondunda mono ohamu kala nee mu na omatyofa goku kuutumba, oshoka aantu ihaya kala othika pashiwambo.

Oweshi tseya tuu kutya moositola moka hamu landithwa iinima yondilo ngaashi omatyofa, iipundi, oosikopa nayilwe oto vulu okukutha kehe shoka wa hala komukuli? Shoka wu na okufaalela:uuthemba woye, ombaapila ya za kombaanga nonomola yomuntu ngoka ta vulu okudhengelwa.

Etseyitho tali tseyithile aaholi yokuhinga opo yi ivenene efudho lyongushu yosheenditho yi thike pomayovi omulongo.

Oweshi tseya tuu? una witumina oshimaliwa nombanga tyoka ya bank Windhoek oho vulu okuya methigathano lyokwi venena oshimaliwa shomayovi omayovi gali.

Moshilongo otuna mo oositola odhondji ndhoka hadhi landitha iinima yoku iyo paleka moshipala yo oyina ombiliha onkene oshasimana opo wuka talelepo oositola ndhika uuna wapumbwa iinima yo moshipala.

Iiti oyi li yimwe yomwaa mbyoka ya simana, oshoka oho vulu okulongitha oshiti opo wu ete po oshipundi nenge oshitaafula. Aantu otaya londodhwa yaaha tete po omiti shaa li paveta, oshoka uuna to ka adhika to tete po omiti oto katukilwa onkatu.

Oshimaliwa oshili shasimana monkalamwenyo yomuntu keshe onkee oshili shasimana opo tukwate nawa iimaliwa yetu. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Aakwashigwana onkene ngaa natango taa kunkililwa opo ya hulithe po etete po lyomiti. Omiti odhili dha simana lela, oshoka oto vulu okuhonga oshipundi moshiti.

Methano otamu monikwa iikwakompiuta ngaashi ongodhi, uumbako wokomakutsi osho wo olaptopa mbyoka tayi shingithwa moblack friday.

Owu na epulo kombinga yombaanga yotango yopashigwana? Owu na shoka ku uvite kombinga yombaanga ndjika? Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya, uuna wu na shoka wa hala okupula, talela po epandja lyawo ko WhatsApp opo wu mone eyamukulo lyoye.

Ombaanga ndjoka yo FNB, oyili ya gandja oshimaliwa shi thike peendola omayovi omathele gatatu nomilongo omugoyi nahamano, kehangano ndjoka hali ithanwa oNamibian equistarium federation, opo yi kwathele mboka yeli mompumbwe.

Ombaanga ndjoka yomuthika gopombanda yoStandard otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mboka haya longitha ombaanga ndjika nkene ye na okuninga uuna yi iyadha ye li omamakelelo gaafuthi ano otaya londodha aantu ya kale ya kotoka.

Uuna to ka landa ohauto yoye nombaanga yedhina Wesbank, oho ka kuthilwa ko oopelesenda dha adha sigo opo30, ano shoka wu na okuninga ya talela po nena.

Kaalongithi ayehe yombanga yotango yopashigwana, omwa tseya ngaa kutya oto vulu kulongitha oompito omulongo nantango oshali shamuhongi tonana kehe komwedhi, oweshi tseya tuu?

Otuna iimaliwa ya yooloka yopaEuropa, moka tuna mo omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo mbali, omulongo noolanda ntano. Iimaliwa mbika otoyi dhimbulula komalwaala gayo oshowo koonomola dhoka dha nyolwa ko.

Owetseya tuu kutya ohovulu okuya koostola kuna nando oshimaliwa nenge kunashoka tokalandamo ano totala owala nomeho shoka wapumbwa, uuna wamono oshimaliwa ngoye to keshi talako shoka shili omukalo omuwanawa lela.

Ombaanga ndjoka yaVenduka oyali yena ethigathano yokangalo dhingi, moka omusindani gotango a sindana po oshimaliwa koomuma omayovi omilongo heyali. Nomusindani omutiyali okwa sindana po omayovi omilongo ntano, nomusindani omutitatu okwa sindana po omayovi omilongo ndatu.

Methano otamu monika etsiyitho lyombaanga yo NedBank, moka tali tseyithile kutya omuntu gwedhina Mathew Angula okuli oye a vena methigathano lyo Citi Dash.

Onkalamwenyo yomuntu kahe okwa pumbwa oshimaliwa, oshoka ito vulu okuninga sha, ito vulu okuya komeho ngele ku na oshimaliwa. Konyala kehe shoka wu na okuninga osha pumbiwa oshimaliwa. Oshimaliwa osha simana, onkene otu na oku shi kwata nawa.

Uuna tokalanda sha mositola ndele owuna oshimaliwa shapitilila oho shipe omulandithi ye omulandithi takuthamo oshimaliwa shagwana miinima mbyoka walanda ye tekupe nee oshendja yoye yagwanapo.

Ombaanga ndjoka yedhina NEDBANK oyili hayi yambidhidha omahangano ga yoolokathana kutya oniikulya nenge onoshimaliwa koomuma. Oyili wo ya yambidhidha ehangano ndoka hali ithanwa One Economy Foundation miipumbiwa ngaashi uusila.

Ombaanga ndjoka haVenduka otayi ka kala yina okatala mendiki lyomalandithilo. Uuna wahala uuyelele shinasha nombaanga ndjika, oto indilwa opo wutalelepo okatala kao, opo wukamone omayakulo agehe ngoka wapumbwa.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okulanda osola yoye nombaanga yaVenduka, pwaa na okugandja oshimaliwa sha sha petameko. Kala wu shi kutya oonkondo ndhika ohadhi longo owala koonte dhetango.

Uuna watumine oshimaliwa shoye konomola ya puka nenge wuwete iimaliwa yoye tayi nanwa ko kombaanga yoye ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi indile aakwashigwana opo ya dhengele komukuluntu gombaanga shina sha noshiningwanima shika.

MoWindhoek otuna mo endiki lyomangeshefelo ndyoka ha li ithwana oositola dhaaChina. Dhoka dhili hadhi landitha iinima kombiliha lela. Moka hoka adha tadhi landitha omamate, iiyata nayilwe yi ili. Uuna wahala mbika tondokela koositola dhawo.

Oshilongo kehe oshi na oludhi lwiimaliwa yasho shiikwatelela komalwaala oshowo kongushu yasho. Iimaliwa oya pumbiwa komuntu kehe nomonkalamwenyo yomuntu kehe opo aantu ya vule yiilandele oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Owu li wa hala okulanda ondjodhigumbo yoye? Onkundana ombwaanawa oyo ndjika tayi ku ziilile kombaanga yoNedbank, tayi tseyithile aakwashigwana ayehe kutya oho vulu okupewa omukuli gwegumbo, ano ya dhengela nena.

Ombanga ndjoka ya Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya uuna wa longitha iimaliwa yivule pomayovi gahetatu nethele oho vulu oku mona oshimaliwa shoye keemuma shi thike peepelesenda omilongo mbali una wa longitha okakalata koye hoka hatwithana kovisa.

Ethano otali tseyi omukalo ngoka gokutuma oshimaliwa nombanga yobank Windhoek .Omukalo ngoka hagu ithanwa (easy wallet) hoka tovulu okutumina omupambele goye nenge kuume koye kongodhi.

Oositola dhoka oonene mo Namibia odhina omashina ogendji goku futa, ano ongoye wala to hogolola kutya owahala okuya peshina linipo, shino osha ningilwa shaashi moositola ohamu kala muudha nuuna muna eshina limwe, ohashi ka kala oshidhigu aantu opo ya fute ya mane.

Otuna omaludhi goositola ga yooloka, hadhi landitha iinima ya yooloka. Moositola moka mwa kwatelwa oositola ndhoka hadhi landitha iikutu oshowo ndhoka hadhi landitha iikulya, nuuna wa hala iikutu, uuna wa hala okambilya, ombulukweya oto vulu wo oku ka talela po oositola ndhoka wu tale ondando yadho.

Aantu oyendji oya kala nokukema taya gandja omantopelo gawo kutya omolwashike itaya patulula okakalata kawo nombanga yotango yopashigwana ashike ombaanga otayi tseyithile aakwashigwana kutya kayi na sha kutya kombanga yoye oku na ingapi sha simana okukala wu na okakalata kombanga yotango yopashigwana.

Owa ndhidhilika iimaliwa hayi kuthwa ko nenge ha kunanwa iimaliwa kombaanga yoye. Ombaanga ndjoka yopathika gopombanda (standard bank) otayi tseyithile aalongithi yawo, opo yalopote uuna yiiyadha yeli monkalo yili nga.

Uuna aantu yalanda iinima moositola, ohaya gandja oshimaliwa opo yafute iinima yawo mbyoka yahala . Uuna yagandja oshimaliwa shoka shapitilila, ohape wako oshendja ye komulandithi.

Ombanga ndjoka yoNed Bank otayi tseyithile aaveni mboka ya vena oshimaliwa koomuma momwedhi gwaAguste, momwedhi gwaSeptember oshowo momwedhi gwaKotomba.

Ombaanga yedhina Nedbank oya patulula oshotayi oshipe, shalongululwa mondoolopa ya Luderitz, mepaandanda lyaBismarck. Ya talelapo kepandja lyawo lyokomalungula nenge wu ya dhengele kuuyelele wa gwedhwa po.

Oshimaliwa oshi li sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe, ano kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa, oshoka konyala kehe shoka wa pumbwa owu na okukala to shi landa noshimaliwa. Aantu ohaya longitha oshimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Ombaanga ndjoka yoNedbank, oyi li ya yambidhidha ehangano ndyoka hali ithanwa One Economic Foundation niipumbiwa ongaashi uusila wokuteleka, oosopa nayilwe ishewe.

Ombaanga yopombanda yedhina Standard oyi li tayi tseyithile aalongithi yombaanga ndjika, opo ya kale ya lungama noya kotoka yaa ninge omamakelo gokalyamupopombo.

Ombanga yo NedBank otayi tseyithile aakwashigwana kutya momasiku 28 juni 2025, otayi ka kala mesiku lyeuliko lyomangeshefelo mo Rehoboth, okuza potundi 10h00-20h00 yuusiku.

Oweshi tseya tuu kutya otovulu okulanda olusheno no kakalata koye kombaanga yaVenduka eto isindanene oshimaliwa oondola dha Namibia eyovi lyo kongodhi. Methigathano ndika otali tameke momasiku ga tatu sigo omasiku omilongombali naga hetatu ga Febuluali omumvo omayovi gaali nomilongombali nantano

Otuna iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu mono mo Namibia tuna iimaliwa yiikukutu ngaashi ondola ya Namibia, oondola mbali, iithilinga yili itano nayilwe ishewe.

Methano otamu monika ombaanga ya standard bank. Tayuulike uuwanawa woku longitha okakalata kopeke yo ota yuulike woo ohauto yo baki ontokele.

Oshilongo kehe oshima iimaliwa yasho. Iimaliwa mbyoka oya yooloka momalwala nokiinamweyenyo mbyoka yathanekwako nenge aantu mboka yathanekwako oshowo koonomola ndhoka dhanyolwako kiimaliwa.

Una wuna okakalata kombaanga ndjoka yoNedbank oho vulu okumona omauwanawa ogendji. Ano sha simana kiipatulile okakalata koye poshitayi shi li popepi nangoye opo nangoye wu imonene omauwanawa.

Methano otamu monika ombete. Ndjoka ya yalwa nomalapi omatokele niikusinga iiyali iitokele. Oshowo omutse gwombete nokataafula ko pooha dhombete okaludhe.

Owu na okakalata koye kombaanga yaVenduka? Nongele ku na sha, matukila poshitayi shi li popepi nangoye, opo wu ka patulule okakalata koye, ngoye wu ilikolele okusindana oshimaliwa koomuma sheyovi.

Ositola ohayi kala yi na iinima yawo ya longelwa melandulathano nuuna aantu yeya mositola e taya hanagula iinima aalongi yomositola oha yeyi tula melandulathano nawa opo wo yi nane aalandi.

Uuna wa landasha mositola ndjoka hayi ithanwa nedhina nictus nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana oho vulu oku kuthilwa ko iimaliwa oyindji eto landa kondando yili pevi lela.

Ombaanga ndjoka yoNadbank, oyi li ha yi yambidhidha omahangano ga yoolokathana gi ili, ta yi yambidhidha niinima ya yooloka. Oyi li woo ya yambidhidha egangano ndyoka ha li ithanwa ( one economy foundation) ye yi yambidhidha, niipumbiwa ngaashi uusila noosopa.

Aalongithi yo paumwene yo mbaanga yotango yopashigwana, ota ya tseyililwa kutya ota ya vulu oku nana oshimaliwa shi vulithe pomayovi ga hetatu oshali shamuhongi puutayi uushona wombaanga yotango yo pashigwana.

Momasiku 2 Auguste, ehala opoKatutura ombaanga yotango yopashigwana, opo tayi ka kala tayi gandja kwaamboka ya longitha okakalata kawo okulanda iinima. Shoka wu na okuninga okugandja owala okambaapila koye hoka wa pewa shi wa landa iinima yoye, opo wi isindanene sha.

Konyala mositola odhindji omuna aalandithi yevululithe pugumwe moka kehe omulandithi ena oshinakugwanitha kehe, moka muna woo mboka haya kala pomashina yategela owala aalandi yeye ya fute.

Ombaanga ndjoka yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana ayehe kutya methimbo lyaDesemba oho vulu okwiisindanena oshimaliwa shoye sho N$20000, uuna walongitha okakalata koye koVisa.

Oositola ohadhi landitha iinima ya yooloka thana moka to adha ositola ndjika tayi landitha oondjato dha ningwa miipa oshowo omiya ndhoka dha ningwa miipia noongaku ndhoka woo dha ningwa miipa. Uuna wahalla iinima mbika oshili sha simana opo wu talelepo ositola yawo.

Oweshi tseya tuu? Ombaanga yaWindhoek oyili ya lundulukila kehala lyawo epeepeka mepandaanda enene lyoIndependence ano moVenduka. Uuna toya ta lelepo ya dhengela ano kongodhi.

Oositola ndhoka hadhi landitha iikulya. Odheshi ninga oshipu kaalandi oshoka pehala kehe mbyoka ha li landitha iikulya opuna iipundi niitaafula mpoka aantu taya kuutumba eta ya li iikulya yawo ya manguluka.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ka kala neegululo lyopambelwa lyoNamibian National Junior Open Chees Champions okuza momasiku ga9-10 Maalitsa 2024 tashi ka ningilwa moWindhoek Gymnasium.

Uuna wa patulula okakalata kostola yedhina AVO nombaanga ndjoka yedhina NedBank oho vulu okukuthilwako opercenta dhaadha komilongontano kiinima yoye ayihe tokalanda.

Uuna to landa nokakalata koye kombaanga yoNedbank mositola ndjoka yedhina hayi ithanwa Avo , oho kuthilwa ko ondando lela e to landa kondando yi li pevi eelela. Ano talela po epandja lyawo lyokomalungula ano www.avo.africa wu imonene uuyelele awuhe.

Ombanga ndjoka yoNedbank oyili tayi londodha aakwashigwana kombinga yaalongi yuulingilingi, onkene osha simana okwiigamena noku andjakaneka uuyelele mbuka kombinga yuulingilingi mboka, shinasha niimaliwa oku kana okuzililila kombanga.

Oositola odhindji ndhoka hadhi landitha iikulya ohadhi kala dhina iipundi niitafula yili pondje opo aantu mboka taye ya okulanda ya vule okukala omutumba yoyalye iikulya yawo nombili.

Oweshi tseya tuu kutya ombanga yoNetbank otayi vulu oku kupa omukuli gopawumwene shoka wuna okuninga landula owala oompango nomalandulathano ngoka geli po nenge wuya dhengele ongodhi.

Aantu momagumbo ya wo ohaya landelemo oladio yo muzizimbe. No ngele shiyeli megumbo, otaya vulu oku kala yeli pamwe naa negumbo ya wo eta ya tala nawa no mbili.

Ombaanga yedhina NEDBANK oyili tayi ka yambidhidha oshinyangadhalwa, ano ethigathano lyoku teleka okapana, ano ethigathano ndyoka lyomomayovi geeli gaali nomilongo mbali nane.

Otu na omaudhano ogendji gayooloka, moka tu na mo wo omaudhano gokumatuka. Ombaanga ndjoka yoNedbank, oyili yimwe yomoombaaanga ndhoka hadhi kwashilipaleke uudhano mbuka.

Uuna to yi kombaanga ano toka tsilika iimaliwa yoye meni lyombaanga, aalongi yomombaanga ohaya kutha ne iimaliwa yoye mbyoka etaye yi tula mokashina hoka taka tala kutya iimaliwa oyo shili tuu na otaka yalula kutya iimaliwa iingapi.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi yambidhidha omahangano ogendji noshimaliwa koomuma, moka momayovi gaali nomilongombali nane ya yambidhidha ehangano lyuundjolowele waNamibia nooN$ 100 000.

Opo kukalekwe elandulathano mositola, uuna aantu ya hogolola iinima yawo mbyoka yalanda, ohayayi nee momikweyo opo yakafute pomashina. Shika osha ningilwa owala opo aanilonga yalonge nuupu.

Otuna omaludhi giimaliwa gayoloka nakehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho niimaliwa mbika ohayi dhimbulukwa komalwaala gawo nenge koonomola ndhoka dha nyolwako kombanda.

Uuna omwedhi gwasa kehe gumwe nduno ohayi kendiki lyomangeshefelo akalande iipumbiwa yawo ,oshoka omwedhi ohagu kala omule no momagumbo ohamu adhika kamunasha onkene kehulilo lyomwedhi momandiki gomangeshefelo onkene ngaa muudha ndoondoo.

Ombaanga ndjoka yo Bank Widhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya, oyena oku ipulapula nawa omanga inaya longitha oshimaliwa shawo opo yaaha iyadhe yeli momalimbililo.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi ka kala koshiputudhilo shopombanda shaNamibia okuza momasiku 2 sigo 5 gaFebuluali 2024. Onkene aanasikola ayehe otaya indilwa opo ya ka patulule omayalulo gawo naNedbank.

Uuna wapatulula okakalata koye yehangano ndoka talithanwa paypulse ohovulu okutuma oshimaliwa kumeme goye nenge kehe ngumwe eli komukunda nomukalo omupupuka lela shoka wapumbwa okuninga yadhengela opo wumone uyelele wihwapo.

Uuna tatu longitha ombaanga ndjoka yaVenduka, oho vulu oku itumina oshimaliwa kongodhi ano shoka wuna oku ninga, *140*295#.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi ka kala momaulikilo giipindi gaNgwediva uuna wu na epulo nenge wa hala uuyelele owundji kombinga yombaanga ndjino, inda wu ke ya talele po pokatala kawo momaulikilo giipindi gaNgwediva.

Moshiwambo omuna etumbulo ndika hali to aantu ihaya li othika, onkene oositola adhihe shoka hadhi landitha iikulya moshilongo ashihe, oshili sheya po niipundi niitaafula, poka aantu mbo ye ya oku landa iikulya taya kuutumba e taya li nombili.

Ofanditha yo paasa ndjoka tayi tameke momasiku gotango ga Apiilili, sigo omasiku omilongo ndatu na limwe ga Mei omvula omayovi gaali nomilongo mbali na ntano. Ano kehe ngoka taka landa ohauto, ota kuthilwako oo pelesenta dha adha pu ntano.

Epangelo onke nga natango lyi li tali indike embugalepo lyomiti. Ota li londodha aakwashigwana opo yaaha tete po omiti shaali paveta, oshoka omiti odhi li dha simana, moka tovulu okuhonga oshipundi moshiti, nayilwe ya gwedhwapo.

Ombaanga yaWindhoek otayi ka yambidhidha oosikola dhili 4 moshilongo noshimaliwa shathika poondola oomiliona 27 opo shikwathele aanasikola mboka yeli mompumbwe.

Oombaanga yaWindhoek otayi kakala kokapale kepangelo momasiku geli ga 7 gaMaalitsa omumvo 2025 okuza potundi 11 sigo otundi 16, mpoka tovulu oku kapatulula okakalata koye nombaanga yaWindhoek ngoye tovulu okwiisindanena sha.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi tseyithile aalongithi ayehe yombaanga kutya otayi ka kala yi na egwedhelo lyondando ndyoka tali ka tameka momasiku 4 Maalitsa 2024.

Uuna tolanda eshina ndyoka lyoku pupyaleka ano kositola yedhina Nictus, oho kuthilwako etoli landa owala koondola dha Namibia eyovi limwe omathele ga hamano nomilongo omugoyi nomugoyi, uuna to longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana.

Oweshitseya tuu uuna tolanda okashina koku yenyeka oomboloto mositola yedhina Nictus tolongitha okakalata kombaanga yotango pashigwana, ano oho kuthilwa ko toke ka landa ko$749.

Uuna wapatulula okakalata koye hono kafa okawe nombanga yedhina Nedbank oho iilikolele oku kala wasindana okakalata kongushu N$5000.00 ano talelapo oshitayi shawo nena.

Moositola ndhoka dhokulongekidha iikulya ohamu kala mu na aaniilonga ya yooloka shi ikwatelela kokupyokoka kawo miilonga. Ohamu kala aaniilonga yokulongekidha iikulya, mboka taya landitha naamboka taya taamba ko aantu uuna taye ya mositola.

MoNamibia otuna mo iimaliwa yomafo ya yooloka, moka tunamo oN$10, N$20, N$50, N$100 noN$200. Iimaliwa mbika otoyi dhimbulula nee komalwaala gawo oshowo koonomola dhoka dha nyolwa ko nokomathano ngoka geliko.

Aantu ihaya li le moondunda dhoku lala. Onkene kehe megumbo omu na okukala mu na oshinyanga shokulila moka hamu kala muna iipundi yoku kuutumba ano omatyofa noshitaafula mpoka aantu taya tenteke iikulya yawo.

Oweshi tseya tuu ombanga ya venduka otayi teeyithile aalongithi yombanga ndjika kutya, uuna ya longitha oka kalata oku landa iinima mostola, otaya ka iilikolela oshimaliwa sheendola omayovi gaali dha Namibia.

Moshilongo otunamo omaludhi giimaliwa yopaali, moka tunamo iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa iikukutu otuna mo ngashi ondola yimwr ya Namibia, itano, othilinga osho woo oondola ntano.

Ombaanga ndjoka yaVenduka otayi tseyithile aalongithi yombaanga ndjika kutya opo ya kale ya kotoka, moka ookalyamupombo yeli taya longo nuudhiginini opo ya tule aantu mokatowo. Onke otayi londodha aantu ayehe kaya gandje nande uuyelele wawo komuntu, una kayena uuyelele kutya okwa za peni.

Oweshi tseya tu, uuna tolanda ohauto yoye nombaanga yedhina WesBank, oho kuthilwa ko oopelesenta dhaadha pomulongo. Ethigathano ndika ota li yi sigo omomasiku omilongo 29 Fembuluali 2024.

Uuna aantu ya mona omuloka gu li nawa, iimeno ohayi mene nawa, ya ziza lela nawa, nohayi taandele. Uuna iimeno ya taandela unene, ohayi mangwa nondhalate opo yi kale ya mena pehala limwe.

Okulanda egumbo lyotango oshinima sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Embo ndyoka lya nyolwa komunyoli Zamantungwa Khumalo otali gandja uuyelele auhe mboka wa pumbiwa okulanda egumbo lyoye lyotango.

Otuna omaludhi giimaliwa yaNamibia ga yooloka moka tuna mo omathele gaali, oondola omulongo, oondola omilongo ntano noondola omilongo mbali oshowo oondola ethele. Iimaliwa mbika ohayi dhimbulukiwa komalwaala gayo oshowo koononola ndhoka dha nyolwa ko kombanda.

Iimeno yomegumbo mbyoka ya tentekwa polaka yolongwa moshiti. Otashi ulike uunongo wokuopaleka meni lyegumbo mu kale tamu monika wa mo omuna ombepo ombwaanawa.

Iimaliwa oyili yimwe yo mwambwoka yasimana monkalamwenyo yomuntu keshe ,ohatu longitha iimaliwa okulanda ompumbwe dhetu dhesiku keshe. Iimaliwa oyili pamaludhi ogendji gaayoloka .Otuna iimaliwa iikukutu noshowo mbyoka yomafo.

Iiti oyili yasimana uunene oshoka oto vulu oku honga osikopa yoye moshiti nenge oshipundi moshiti oshowo oshitaafula moshiti. Onkene aantu ohaya londodhwa opo ya haa tetepo omiiti oshoka odha simana lela.

Una to landa okashina hoka kouku yenyeka oomboloto mositola ndjoka yedhina Nictus, una to landa nokakalata kombanga yotango yopashigwana okashina hoka otoka landa owala koodollar omathele gaheyali nomilongo ne nomugoyi.

Otu na iimaliwa yaEuropa ya yooloka, moka tu na mo oondola ntano, oondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele, osho wo oondola omathele gaali. Iimaliwa mbika otoyi dhimbulula koonomola ndhoka dha nyolwa ko osho wo komalwaala gayo.

Omulumentu ngoka gwedhina Shaun Lagner oye omukuluntu wiliki gomalongekidho nomapekaapeko gopangeshefa mombaanga ndjoka yo standard bank okuli woo okuli omuulikwa omupe.

Epangelo onkene lyatsikila okukondjitha embugaleko lyomiti tali londodha aakwashigwana yatetepo omiti oshoka omiti odhili dhasimana. Oto vulu okweetapo oshipundi nenge oshitaafula okuza momuti.

Uuna wa hala oondunda yoye yi monikwe nawa, oto vulu oku ilandela omutse gwombete ngoka gwa longwa metyofa. Eto lada omalapi omatokele, eto landa ombete yoye opo yi kale tayi monikwa nawa.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi kakala koshiputudhilo shopombanda sha Unam okuza momasiku gaali sigo gatano ga Febuluali omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane. Onkene aanasikola ayehe otaya indilwa opo yaye yaka patulule okakalata kawo kaanasikola nombaanga ndjika.